Paɣa mini doo n ʒi kuɣusi zuɣu n ti pahi bihi ayi paɣa maa yela liiga nuɣuso ka doo maa ye liiga piɛlli ka teebuli ʒɛ bɛ sunsuuni ka dufeya pa kuɣu maa zuɣu ka kom do bɛ nyaanga

Niraba anahi n bɛ moɣali ni n toori kom bi niraba ayi gbubila roba boɣati nima ka yino gbubi kurugu boɣati ŋun gbubi kurigu boɣati maa yɛla liiga nuɣso ka ŋunbala maa yɛ liiga dozim

Tiŋkpaŋ n boŋɔ tihi m pe n gili tiŋkpaŋ maa bua n ʒɛ bibihi ŋɔ nyaanga maa sa bihi n ʒɛya n gbibi fon bihi maa puuni yino n gbibi fon maa ka bɛ zaa lihira bihi maa ma n gbibi bihi nyaanga ŋɔ.

Duu puuni ka kuɣusi zaya kuɣu waɣinli zaɣa yini kuɣu jihi ayi kuɣu waɣinli maa zuɣu dufeya dibaata m paya ka kuɣu jihi maa zuɣu dufeli zaɣa yini yini paya ka teebuli ʒɛ di sunsuuni ka pileti tam teebuli maa zuɣu ka kopu be dipuuni.

Dagbaŋ kali waa ka niraba ŋo wari ŋo lunsi n ʒɛ bi nyaanŋa ŋmɛri niŋdiba maa waa maa yuli n booni baamaaya dizuɣu ka bi so mokuruti n so yɛbsa ka so chaɣala bi naba ni

niriba n za ƒɔli ka gbabi bihi ka do kuri bi tuuni ka yɛ guɣipiɛlli m luru o namda mihi ka linjindoo ʒɛ bɛ tuuni ka zaŋ nangbani porigu pobi ka pɛli zibiligu ka pɛɛ o nubili tɛri

Moɣani ka dabba ata ʒɛya n gbuni taha dibayi bi nuuni tihi n ku piɛ n giliba maa abɛ tihi ni kodu tihi salin gbiribi mii n nyɛba ko biɛri n ku bɛ bi nyaangi maa